Kuqakathekile ukuthi isikolo lesikolo sibelendawo zabantwana zokuthi behlale umabefunda lezindawo zigoqela izithulo ezibaziweyo lezi zitulo ziyasiza abantwana ukuba behlale phansi uma befunda emaklasini

Umbalisi ufundisa abantwana be secondary, abantwana bonke balalele ukuthi umbalisi uthini. Bathule bathe zwi bakhangele umbalisi.